Cil'o dicida maatay dees iza gathan qaeka maata cakiza tekinoloji ehida kamely dees gede bagara haathey salo simidine qoletishe des

Hezu dhilqaxeti doosonna bollara zo'o tuchi hezudees garsera qasseka zo'o qalamey issi bolla dees nam'ata bolla qasseka cil'o qalamey issife oyketii

teknolojiyey hida jarkeni issi attomazi oykko issi nahy ba kushen dhale maadhidinne gede simmidinne toketida yafaran yafaran diza kathan dhale pistishe dees pudera arishe

Yafarara yafarara woy maarara toketida kathay de'es gede baggan haaththe pistiza teknolojey ehida kaamey de'es qasseka salo bollan shaaray beettes guuley.

woxay dees izagathan gaacettiza kathay dees miyera nam7u asay kushey beettees gedera qasseka daro asay dees garse baggara qasseka shuchchan qashettida keeththay

Issi teknolojiyey ahida dhale fhistiza jarkey dees haaththey bollara duge simmidi maadhetida dhalera qoletishe dees kuwaybetees gedenqa xeelishini cil'o maatay dees daro melida mitha.

Issi maciya dawus puderanne dugera maatay beettees guyera mitha boncoti woykko haytheti doosona meyera gasseka keeththay pudden beettees sinthan nam'u birata marce

Elo aaththay dees pude baggara badalay gakkishe dees aadhdhi aadhdhi toketizi cil'iza muuzeti doosona qasseka badala gaaththan diya aadhdhi aadhdhi maatay bettees ha baggas elishin qasseka shuchchan kishettida keelay dee.

Issi adussa bazzozani kaamelay dees gistey bayafarara yafarara woykko pemaara maaran uttides gede baggara qasseka haaththey zin7idi beette

Nam'u asati issi goyetida biittan eqqida eetappe guye baggara ku'ay dees sinththe baggara ku'ay dees gede qasseka xeelishin miththati doosona issi tushkudhu giidi woykko daayidi uttida miththati doosona eenta kushen kaththa zereththay dees.

Tuke jabanayi dees sha,etida tuke dee's mankayi dee,s sayine dee,s pentida tuke qasika sinen dee,s qasi miye bagare budenayi betees

Utha duca boketidays des mayley des nam'u ayoti dosona gedera qaseka eqiqa uthay ciloy betes adusa mithay des gurbay sa'n

Tukkey dees bollan qasseka qam'ule teerana gakkizay dees karse baggara cil'oy dees gaaththara qasseka xeelishin qoorizay dees boothxizay dees guuleshocidayde

Badalaydees uuthay dees abkado haythey woykko boncoy dees muuzey dees shonkoray dees zumaydees guuleybeet

yafarara yafarara diza gisteti dooso na gede baggan gaathanqa daro asati dooso na mitha duseti beettoso na gaxani maatay dees ha baggara goshshe biittay dees salo bolla shaaray dees

Barbare meliday dees madabaray dees garse baggara qase zo7oy dees gedera qasseka karetha barbarey dees issi issi qasseka karethay gaaththan bettees buden cil7a.

gistey dees gista gathani daro asati doosona guye baggara qasseka woray dees keeththay beettes adh adhi hahon diza mithati oyketidi betosona

Gistey sinsendees guye baggara daro asati dooso na gista gaaththani maatay dees qoobe woththida asati dooso naa kaletha may'o may'idayssati dooso na booththa may'o may'idayssati doo

Issin diya dawus uutha gurbay kushen dees mashay oykkaduus uuthay sinthan dees guye baggara goyettida biittay dees daro mithati doosona melida phoncoy dees.

Issi aarisenaya be achche kessada ha xeella micashe izi kushen xayssey dees xayssa kaaththan teerida tukke ayfey maxetidees wuye baggara qasseka cil'o tukketi issife gakkete

Issi arsa atumay hasimi dees be kushen c'il'o muze oyqidi des qaseka guye bagara maqay dees meliza muze hayti betes garsera qaseka daro zo'o matati dosona.

Issi arsa nayiya eqadanne ba kusheni tuke teridayisa shishashe deawus qaseka izi kusheni woyiko izi bollani xayise des

Daro gakkiya gembboy des. Garssan qassekka goyetida biitay des. Gede qas haasi xeelishin gembuwa gidon aadhi aadhi diza miththati doosona. Salo ballan qassekka booththa guule zin7idi woykko ichchidi beetees.

Hayssan daro doorettida woykko shiiqida cil7o muuzeti doosona guye baggara qasseka adussa woykko aakkida muuze haythepetees salo bolla qasseka shaaray dee.

issi laxo aawaya ha simmidi eqqidese izappe qasseka duge baggara muuze na'ay dawuse pudera qasseka aacida woykko diccida ayfe gakkida gita muuzey bettese

Issi aaway loy wodhizay be achche sintira sinthe xeellishe dees iza kushen qasseka daro tukke teeridayfetidoosona guye baggara qasse gakkiza galal'o tukketi doosona.

daro saynneti doosona eeta gaaththan qasseka asimaara dunoy dees heyssika issi sote adusse guutha woykko le7o qasseka gede baggara xayssey beettees

issi aarisi attumay pude xeelidi tukke haythe oykkidese gede baggara qasseka maatay dees pude baggara qasseka aduse tukke bettese ha baggara qas meliza maatay deesse

Issi aththumay de7ees;sinththa baggan qassikka maaxee de7ees; guye baggan maatstsee de7ees; haassi tseellishin qassikka gisththee des; daro worathi doosana; zumay de7ees; aadhdhi aadhdhida izaa miththathi.

Daro asati dossona issi nay miththa kushshen oykkides guye baggara qase cillo boyina hayiththey bettes sinththen qasekka adusa miththa le'o le'oti adhi eqidda asati hokida

acca matayi betees.daro asati betosonna kushshenni miththayi dees.puteyi beteees.keththayi qasi guye bagara dees.sinththe bagara qassekka miththayi dees .

goshsha biittay dees, nam'u waaththa booray dees, qambaray dees, kadoy dees nam'u asati dooso na oththa biittay bettes guyera mithati doosona

Attuma nay dees muuzey iza hashshe bolla dees guye baggara qasseka sa'an eelida urqa haaththe beettes uutha haythe beettes melida boncoti woykko gurbati beettosona

daro asati eqqidoosana etappe guye baggan shuchchay dees gedi baggara qasseka daro booththa boncoti doosona ha baggara qasseka sinthen guutha boncoy dees sinsi xeellishin qasseka

Goshsha biitay dees. Asati doosona. Ha bagara qassekka miththay eqqiday dees. Maatay beetees. Gedera qassekka cil'o maatay beetees. pudera qassekka yafaretida biitay dees.

issi aaya dawus izi kushen akafay dees gede baggara daro mithati doosuna shuchchay shiiqi doorettides pude baggara waayfey xompishe dees gedera qasseka boyshay issife shiiqidi beettees

Daro asati dooso na maatay dees tophiya bayndiray dees mitha kushen oykkida asati guye baggara qasseka salo bollan shaaray beettes

goyettiza biittay dees nam7u boorati dooso na ha baggara qasseka shuchchay dees gete baggara qasseka aadhdhi aadhdhi diza daro boncoti dooso na asay beettees

issi addey eqqidees akafan biitta bookkees guye baggan issoy dees ha baggara go7ettida biitta bettees guye baggara qasseka aadhdhe aadhdhi diccida mithati peeto

Nam7u macati doosona eetappe kushshen qasseka uuththa toketizay dees guye bakkara goyettida biittay dees santhey maaxey dees halakkoy dees issi attuma eqqi dees.

Daro asati dooso na garsan zaray dees guye baggara qasseka akirsay beettes pudera aafotida biittay dees dugera daro mithati doosona.

nam7u waaththe boorati dooso na issi addey qambarara ka dura dees issi addey awoykko attumay dees adusse mithay sinthen eqqides badala maqay aadhdhi aadhdhi biite

Goyettida dalga woykko aaho biittay dees nam7u waaththe boorati dooso na kadoy beettees qambaray dees wodoroy beettes issi addey dees.

Issi atuma na'ay ha xelidi dees izappe gutha na'ay qa eqidi dees sinten qaseka kadoy dees orata qambaray dees nam'u bota boray dosona.

Waththe borati dosoona heyitapoe gede bagara issi adeyi eqideesi ha bagara qase issi adeyi deesi sinthani daro mata pudhdhoyi beteesi woyikko cishshayi betesi guye Zum bola qasekka gullida gulleyi beteesi

Daro asati doosona. Isso issoti puute oykkidosona. Geďe baggara qasseka daro miththati doosona. Qasse ziqqi xeelishin goyettida biittay dees. Goyetida biittan eqqidosona. Issi issi asati miththa oykkidosona.

Othe biitani ichashupe darida asati eqqidosona. Eeta guyera qassika goyettida biitay dees. Haasi xeellishin qasseka daro mithati issipe oyketti de7oosona. Bollara bonccoti beettosona.

Daro assathi issi bithan eqida ethape gue bagara ogge bethess. Ha assika xelishin galallo' mithathika dossona duge bagara qasse cilillo mithay bethess.

Daro asati hara gede simidi dosona eta sinten qaseka motha bonc'oy betes garsen kuway des guye bagara qaseka adusa issi mithiya betawus pude bagara ogey dees puden qa shuchchay betes.

daro asati eqqidi doosona eeta kushen tokkey dees gede baggara qasse ha simmida daro asati doosona lo7athi xeellishin eeta gaaththan biittay dees gede baggara qasseka haaca adussa mithati beettos

Daro asati dooso na sinthe baggan qasseka nam'u asati mithe oykkida kuuye baggara issi adeya kafa oykkidees go'ettida biittaydees olay dees qasseka adussa mithay haasti xeellishin beettees.

Issi naay eqqidese worxafettida woykko goyettida gadey beettees ka doy dees qambaray dees sinthen qasseka nam'u boorati dooso na haahon xeellishin qasseka daro guuley woykko shaaray beettes.

Daro asati eqqidi doosona issi issota kushin puutey dees gede baggara cora mithati woykko daro mithati beettosona go'ettida biittan eqqida maata cil'oyeta matan beette.

issi addey woykko attuma nay haaththa akafara baacishe diyay beettees ha baggara qasseka maatay dees geete baggara qanxettida badalay dees ha honqa eqqidaybeettes hudera mithay dees

heedzdzo asati ha simmidinne doosona etappe qasseka guye baggan daro mithay dees gaashey dees kushen gaashey oykkidosona gede bollara qasseka guuley issife shiiqi jibettees

Nam7u boorati eqqidesona eta gannan kadoy dees qambaray dees guye baggara qasse shuchcha de7osona ha bagga sinthe goshshe biittay bettes guye baggara qasseka salo bolla awa arshey eqqidi deese

Bita goyiza kamelay dees kamelape qasi pude bagan goyetida bitani botha kapoti dosona dugera qas othe bitayi dees adusa mithati dosona sintha bagara qa daro

Issi aduse tekinolojey ehida kamelay des bollan nam'u kamelata c'anides. Garsekuwayi gathan bettes bollara qaseka adusa mithay Des salo bolla sharay Des.

Aduse tekinolojey ehida mashiney Des. Goyetida bitay detes. Sintha bagara qas adusa mithat dosona. Cili'o qalamera qachetida kethat dosona, adusa xelishn ....

Issi kamelay beettes ha baggan qasekka goyettida biittaykka dees daro baddalla maqatti dossonna gedde baggan qasekka miiththay daroy dees asakeththay bettees salo bollakka shaaray bettes

Awa ayfe saabiza solarey des, garden atumay eqides, pude bagara nam'u nayti dosona, gedera maata kethiybdes, ha sinthe bagara qaseka adusa mithati zin'idosona

Kaththayi miccetidi issi bolla dees.qasekka gede bagara caketenna gistyeyi dees.giste cakiza tekinolojiyi ehida kamelayi dees .haa bagara qasekka daro asati dosonna .

Teckinoloje ehido kame des.qassi giye baggara daro le'o le'o kameti de'osona.sinthan gomay karetayi des.haththan boththa marchoyi dees.qassi xeelishin daro mithathi de'osona.

Tekinolojy ehida kamey dees asati eqida sinitha bagara shuchay daridi hixetidi dees gedra qas daro mithati dees poliseti do'sona

Tekinolojey ehida kammeyi gista macxxishe woyikko chakkishe dees eqqon dizay dees guye bagara qaseka daro mithati doosona hassi xellishin sallo bolla sharay deesi.

Nam'u zo'o bandiray dees gidon boothay dees oydu kameti dosona issi adey eqides gedera kethay betes hahora koronte mithay dees

Tekinoloje ehido kaame des. Sinththe bagara qasseka go7etida biitay des. Puden keeththay beetees. Gede bagara melida miththay des. Ha bagara qassekka issi bolla doretida kareththa biita.

Ordera worxappettida biittay dees. He biittan qasseka teknolojiy woykko laamey hida heedzdzu kaameti doosona .pude baggara nam7u asati dees.issoy beette issoy beettenna gede baggan qasseka mitha eqqide.

haaththa yeloy dees qasseka bollani keeththan maatay diccides ha baggara qasse urqay woykko mootoy dees pinthani koronte shuboy aadhdhe aadhdhe eqqides qasse daro worati do

teknolojey hida miishay dees eelo haaththay dees keshay dees yuushidi qas eelishinne adussa mithay dees salo bollan shaaray dees mithas boncoy bee

Teknolojiyey hida kaamey dees goommay karetha gaaththan booththa marcoy dees gede baggara qasseka booththa kaamey dees haasti xeellishin qasseka aadhdhe aadhdhi deqqida mithati doosonha cil'oyhde.

gistey yafaran yaparantoketidees daro giste cakiya teknoloji hida kaameti dooso na giddora ogeydees gede baggan qasse kaadhdhe adhdhi diza mithati dooso na maatay dees ha baggara qasseka melida gistiema

daro kaameti bee uttida bessan doosona guye baggara issi maciya daws qasseka gede baggara keexettida adussa keeththay dees puddera booththa qalameni tiyeti uttides

issi addey woykko attumay ba kushen teknolojiye hida kamera biitta woykko sa7a goyishe dees ha baggara goyettanatho gidas aay dees gedera keeththe beettes guye baggara mitha

Kaame lay beettes ha baggara qase shuchcha yaadhdhi aadhdhidees maata galgaydees gede baggara qas adussa ugaydees asa keeththe beettes mithay dibeettees

teknoloji ehida kaamelay dees qase pude baggara karetha keeththey dees sinthen guutha kaameliya dawus gedera qasseka daro cil'o adussa mithati doosona maatati beettosona

Makinay biitta goyizay dees ha baggara qas daro maatati doosona geden xeellishin aadhdhi aadhdhi diza mithati doosona salo bolla zen'ida shaaray beettes goyettis.

wolqama woykko gita kaamelay dees gaaththan issi adey dees pudera heedzdzu asati dooso na sintera mithay dees qasseka issife micettida shuchchay dees shaaray woykko guuley beettees

kaamelay dees gede baggara mithay dees hude baggar simmintoninne shuchchan qashettida keeshay dees daroy cil7oo tukke cil7oti dooso nam goommaydes sintsen qaseka wuge fitoy zin7i dees

giste cakiya makinay dees qasseka ha baggara eqqida gistey salo bolla zo7o shaaray beettes qasseka garsan mithati doosona

Kameyi ogenni eqidi dees.gede baga iza sinththenni qasekka miththayi dees.hassi xeelishinn korontte miththayi eqidi dees.pude bagara qasekka wolqama keththayi dees.haa bagara qasekka galali'onni tiyetida qalameyi bettes.

Wode woyko lame ehida mizata matida issi oydu jarkaneti dosona eta garsen qaseka karetha gomay des.

Kamelay eqides izza bolla tophiya bandira des sintha bagara gistey betes guye bagara mattay dees qaseka salo bolla awa ashey betes garsan bagan qaseka daro kethati de'osona

Issi besani woxayi Desi, bollara qorora diza bangati dosona , garsera bunchetida badalati dosona,he bagara qase xeelishn aacidi woyko cili'o badalati dosona.

Issi wogga keththi woykko gita keththa y dees izappe ha sinththa baggan kaamey eqqides puude baggara qasekka galali'o qalamey dees duugerakka dees sinththe baggara qasekka xompiya ampoley beettes

Issi addey awa saabiza tekinolojey ehida solare giza miishsha oykkides. Izappe guye baggara haaththe dees. Haassi xeellishin qassekka gede dalgga dembbay gede baggara beettes.

kaamey woykko maqinay eqqidi ogendees ha baggan qasseka shuchchay dees guye bagga qasseka xeellishin adusse mithati doosona izappe ha baggara qasseka keeththay dees guye baggan salon shaaray beettes

issi tekinolojiye ehida kaamelay biitta bolla goyishe dees ha baggara goshsha biittay beetes gede baggara maatay qanxete uttida biittay beettees maatappe gede baggara adussa maatay dees

Teknoloji woykko laame hida kaame dees ha baggara qasseka galal'o qalamerati yettida ibettees gede baggara nam'u mithati galal'o qalamerati yettida bollan keeththey dees geden qasseka mithai

Issi kaamey dees iza sinthen ha baggan qasseka qashora diza maatay dees sinthe baggara qasseka shuchchay beettees pudera daro mithati beettosonna haara qasseka mucetonna maatay dees.

Katha gaacciza woxxay dees hasaseka histi izaappe gede xeelli shin dumma dumma uttida mithati beyafarara woykko be maarara doosona ha baggan xeelli shin wugey dees geten qasseka dhuma bessabietta.

issi teknologi woykko laame ihiza biitta goyiza kaamey eqqides achchay karetha bolla baggara zo7o qalamerati ettides garshe baggara qasseka dalga wuge malatiza bessay dees

issi teknoloji ehida miishay haykko qommo gaacishe dees gede baggara qasseka daro kaameti uttida haassidi qasseka xeellishin tushukuddhu gidi daydi uttida mithadi doosona

Bayafarayafaran toketida badalati doosona qasseka ha baggara maataybeettees kedeqa haassi xeeli shin salo boldan shaarayoykko booththa guulezin idaybeettees pudera qas marcoti eqqeqqi doosona.

issi kaamey woykko kaamela gizay biittan dees gitawo goommay dees guye baggara phaansa goommati doosona he baggas eelishin ogeppe gede bagga asasoy dees as ha baggara maatay beettees

issi misiley bettese he misiley qasseka zo7o qalamey dees karetha qalamey dees bollara booththa qalamey dees garsera qasseka issi issi dumma dumma birata ayneteti doosona.

issi gita gidida kaamey biitta bollan eqqi deese ha baggan qasseka maatay zo7o biitta bolla deese gede baggara qasse cil7o maatay dees haassi xeellishin qasseka gedera biratati doosonna

issi kaamey eqqidi ugen dees izappe gede baggara qasse ka daro mithati doosona duge baggara keeththe dees gede baggara qasse zo7o qalamera tiyeti uttida keeththey beettes

issi kaamey deese kaamappe gede baggara qasse daro mithati doosona ha baggara goshshe biittay dees gede xeellishin salo bolla shaaray zin7idi bettesee hessafe ha baggara badala maqati doosona

Oydu asati ha simi eqida etape guye bagara maatay de'es kase zo'o c'iishay dees adusa nam'u mithati doosona sinthen qaseka shuchan dees.

Kaththa asay maakkishe dees sinthe baggan jarkey dees madabaray dees puddera qasseka addussa xiidda miiththati doosona issi maciya ha siimma xeellashe dawus guye baggara nayti issippe oykettidii

issi soho gaaththani nay7u nayti doosona sinthen badalay qurora dees pude baggara oydey dees haassis xeelishin qas mithay dees

issi dalga mitha garsen daro ayfayfeti dees paxida woykko teerida muuzey dees sakey qasseka dees upuley dees purtukaney dees qasseka geten

Daro ayfa ayfe qommoti dooso na teerida muzeydees bortey dees barbare dees adusaweykko wolqama mithati doosona boncoy he baggan eqqidees mithaye.

Daro asati deosona iso isotika kata makosona qaseka isoti gulibatidosona madabarara katay betes gede bagara qase shucharanne simintora gimbetira gimbe woykko keeththay betes.

daro asati uttidosona heytappe qa gede haasti xeellishin keexettida keeththay dees sintha baggan qasseka issi addey kushen kallo oykkidi dees qasseka gede haasti xeellishin daro salo bolla shaaray beettees

Issi addey katha tookkidinne ha simmi dees guye baggara qasseka daro asati doosona pudera xeellishin qasseka keeththay beettees , ha baggara xeellishin qasseka gal'ida woykko cimmida qorqoroy dees.

Msiley beettes he misilane asati heedzdzo oydu gididinne be kushe oykkidoy dees sinsen qasseka nam'u asati doosona attumay dees macay dees qasseka eeta tohon caammay dees duunan qasmaskeydes.

Badalay dess bollara gaki tiyatishe dess haththay cilli'o garsera biittay bul'ettides adhi adhi diza muzey garssan bettes gasseka maata guththati dosona.

Issi naya micashe ha xelada kata asa sinthara ha simada oyiqqada dawusu nam'u kushe des.hupen shashe dees.zo'o shurabe maya dawusu.

Issi aaya dawus, sinththen qasseka buro gakkiza yooga gistey dees, guye baggara dalgga maatay dees, aadhdhe haadhdhi diza miththay dees, salo bollan shaaray des.

Issi Inday dawuss nammu' kushen gisthe qashoy dees garse bagera pude eqida gisthe dees sallo bolla sharayi bethes boththa gulle izzippe guye bagar zini'di woykko ichid bethess .

gistey daroy gakkizay dees gaaththan daro asati dooso na haasi xeelishin zumay dees pute baggara qasseka xeellishin daro mithati dooso na keeththay bettees qasse salo bolla shaaray sin7ie

wolqama keeththey dees karetha dhaley hegaththan beettees boothcha dhaley dees gistedees bangaydees donoydees

Toketida maaxe dees gaaththani laafa woykko guutha maatati dooso na he baggan issi ma ciya dawus na'ay zokkon dees gete baggara qasseka daro mithati dooso na dugera bonco.

Keeththay wolqamay dees gaaththan qasseka dumma dumma dhale aynatedi doosona karetha dhaley dees booththa dhaley dees kororumay dees talbay dees feexoy dees

mithay dees daro uuthati doosona maatay garsan beettees moogoy beettees bul7ettida biittay woykko goyettiday dees aadhdhe adhdheqqida shuchchay dees

Kaarotey dees qaysirey dees nam7o asati do7osona pude baggara qasseka bolla keziza masileley dees keeththe bettes duge baggara daro mitha.

Cil'o badalay dees baadhdhoy dees issi attumay dees mithay dees keeththay beettees garsara bul'ettida biittabeykko go'ettiday dees

Xayssen issi nay barbare tookkides daro asati barbaray aaca gaastani hokki doosona gede baggan qasseka daro adusse mithati doosona salo bolla shaara

badalay dees gakkiday pooqetida booththay beettees cil7oy dees zo7o ciisha ciizay dees booththa ciisha ciizay dees qasseka ha maatay gaaththan beettees

be yafarara yafarara toketida giste gakkizay dees kede baggara aadhdhi aadhdhi diza adusse mithati doosona shuchchay beettes salo bollan qasseka booththa guuley zin'idees

katha salo yeddidi purantsiza addey dees gede baggara mithay dees sinthe baggara qaseka cimmida nam7u keeththati doosona ha baggara qase melida maatay desi salon booththa shaaray desi.

Cililo woyko aaca maatani issipe asati hospun gidiza asati ha simmidi doosona etappe guye baggan gakiza badalay dees. hasi xelishin salo bolasharayi deyes

Issi bessan daro gistteti cillilidi shiqidi uttida. Ettappe hassi xeelishin qasse miithati de'osonna. Dugera melida addusse miithati de'es.gedera qasse salo bolla gulley woykko shaaray zin'idees.

issi aar issi aaya hokkadadawus qasseka iipe gede bagga xeellishin daro mithati doossona ha baggara melida oykko qoorishe diza maatati doosona gedera qasse xeellishin salo bolla shaaray beettees

issi keeththa gaaththani metettiza kathay dees qanxettida ashoy dees kaxida ashoy dees soolloy woykko buddennay dees gede bagara qase barbarey gaaceti beettees

heedzdzu asati doosona daro maaxey dees sinthen qasseka ba kushe maaxi oykkida guye baggara zumati beetosona puderanne dugera koronte shuboy dees haassi xeellishin qasseka salo bolla shaaray betosona

Dalgi ekkiza bessani daro giste qommoti dooso na pude baggara qasse mithati dooso na gede haasti salo bolla xeellishin booththa shaaray dees ha bagga garsera qasse qorxa gistebeette.

Ha dalga gidida bessazani daro maata keeththeti aadhdhi aadhdhi beettosonna ha baggan gistey meliday dees gede baggan buro tiYattiza gistey dees haakki xeellishin qasseka zumati beettosona.

Goyetida bittayi beteesi. Aadhi aadhi diza bonccoti woykko miththati de'osonna. Qassekka tuupeyi de'eesi. Issi adde kushen akaapayi beteesi. Gede baggara daro bonccoti de'osonna.

Daro asati demban eqida cili'o mattay Des guyera adusa mithati dosona sinthara shuchay des. He bagara qase xelishin adhi adhi diza melida mithay des.sharay betes.

Tuke dee's qanxetidayi kuwayi dees tuke mela bonco,yi hayite garsan dees gede bagara halako santeyi dee,s adhi adhidi guta matati de, osona

Daro asati ha simmide eqqida benta kushen qasseka tukke puute oykkida sintheni mitha cel7oydees guyera kabettes giddora adussa melida mithiya hayada.

laaletishe dize keeththay dees qasseka gede baggara qorqoro keeththay dees macanayay qadus ha baggara godettida biittay dees gedera qasseka adussa mithate adh adhdhidos

tukke putey dees issi attumay oykkidees qasseka garsan daro goyettida biittati doosona guyera misiley beettes sinthera daro shuchay dees putera cil7o bonco

issi addey dees agaxan akafay dees sinthe baggara qasseka puutey afkado puutey dawus biittay dees go7ettiday dees woqa wurqa biittay dees shuchchay beea

Gede simmidi mithay dees asati ya bollara pinnosona haaththa yeeloy dees pudranne dugera qasseka cil oycappe oykko care maatay dees guuley oykko shaaray beettees.

ba yafaran yafaran keexettida keeththay dees. bollara qasseka issi nayi kushen jarkey dees .haaththa qolawus guye baggara qasseka uuthay beettes. dugora qasseka ciishati doosona.

heedzdzu asati dooso naa eetappe issoy kokkidi akafara biitta bookkishi dees iza kushen saatey dees guye baggara uuthay dees sinthe baggara maatay dees haasti xeellishin daro mithati eqqitoson

Haaththa yeloy dees pude salo simmidi pultes qasseka giddora efiya ogey dees ha bagganinne he baggan daro mithati doosona mithafe qase mata matam oykko baxan maatay beettes.

Daro woyko cora asati eqida etappe garsse bagara cora mataati betosona gede baga qase loythi xelishin adusa mithati dosona issi asata kushen qaseka silkey dese

daro asati issife shiiqidi ha xeellosona etappe guye baggara wogga woykko gita mithiya beettawus sinthe baggay qasseka etas goshshe gede baggara daro wotarati beettosona siqi giqe xeellishin qasseka olla olla daro zumati doosona

Oyddu asati beettosona asata sinthen qasseka dumma dumma ciishshati woykko pudhoti doosona issi issoti qasseka zo'o ciishshay dees galal'o ciishshay dees gede baggara qasseka guthara goggiza haaththey beettes haaththafe gede lo'athi xeellishin qas dongoy woykko zumayde.

issi naay uttidese iza kusheni silkey dees. gede baggara daro miththati doosona. mithata garsen qasseka miitha bonccoti melidi bettosonna. cil''o buro aaciza puteti qasseka doossona.

Abukaadey teerayi woykko kaxay de7eesi. Timatimey de7eesi,timatima oykkiza miththa saaxineyi de7eesi,qasse garssan siminttoyi de7ees,gede baggara daro shuchchay...

daro asayi dees.adhdh adhdhidd qasekka qayisireyi dees.kaaroteyi dees.abikadoyi dees.miththayi qachchetid gede baganni betes,keththayi betees.

teerida muuzey dees daro asati doosuna gidera qasseka xeelli shin issife oyketida mithay dees kaame laybettes ehiza ogey dees booththa qalamey des

maaxey dees wolqamay dees lee'oy dees cil'oy dees booththay dees qasseka gaaththa doyidi bessizay dees ha baggara aadhdhi aadhdhi ollay betees gederakkada

ogey dees qasseka pudenne duge baggara kathati shiiqida asmaara dunoy dees hasi dees shuchchanninne simmenton keexettida inxa

Wolqama keeththay dees garsan muuzey dees qasseka timatimey dees teera abugadoy dees mangoy dees lehey dees nam'u asati eqqidosona.

Timatimey dees asa tohoy dees macaneya dawus gurdey dees kuway dees away aweza bessay dees madabaray dees laalettida buuray dees.

Issi keththa garsseni daro ayfa ayfeti de'osona. muuzeti de'ees, pappaya de'ees abokadoy de'ees qase mangoy de'ees burttey de'ees shunkurttoy de'ees lehey qase de'ees.

Issi dalga woyko aho ketha gatan daro ayfa ayfe qomoti betosona terida muzey dees adhi adhi kaxida mangoti dosona Papayay betes afkadoy dees.

daro asati uttidi doosona qasseka ha xeellidinne issin deyadawus sinthen daro daro kathayfeti doosona pude baggara dengoy oykko aafoti uttizay beetees gedera qasseka keeththaybeettees

issi bessan shiiqida asimaara dunoy dees guye baggara qasseka madabarappe qolettizayssi dees madabara bollan asa kushey dees qasseka lee7onne ordo denoti issife shiiqidi doosona guye baggara qasseka karetha pestale betees

Daro ayfiayfe qommoti ogen doosona sinthen qasseka burtey dees bambarey dees guyera qasseka mace sinthen daro cora woykko bambareti doosona gede baggara keeththay dees ha baggara wuge beettes

Daro asati uttidosona eta sinthen daro katha qommoti dees maaxey dees qasseka ha baggani donoy dees gede baggan qasseka bollara itiophiya bayndiray dees garse baggara qasseka jarkey dees

Issi keeththa gaaththani daro aydumma dumma ayfayfe qommoti doosonna afukadoy dees mangoy dees qasseka histi xeelishin shunkurtey dees muuzey dees garse baggara qasseka faafaayay dees.

issi gita keeththa gaaththan dumma dumma ayfe qommoti doosona he ayfe qommotikka keeridi doosona muuzey dees afukadoy dees fafaayay dees mangoy dees gede baggara qasseka tukki haythey dees

Mithayi dessi mitha bollai oyidu kotheti dossona qasse hokidi xexxishin darro mitha bonichoti dossona cishati dossona salo bolla sharati dossona

Issi macciya dawus izi kushen ciiahshay zo7o ciishshay dees. izi guye baggara qasse aadhdhi aadhdhi puuutiza puuteti doosona.gede baggara biratan keexettida gita keethey dees.

Adusa woyko wolqama kethay des issi naya arsiya dawus c'ishay daroy dees he c'ishapekka naya be kushen c'isha oykadus guye bagara qaseka adhi adhi diza cishay des.

Daro c'ishati dosona bothay des zo'oy des galal'oy des ha bagara qaseka xelishini orotay hate oykizay des gede bagara kethay des.

Nm7u asati doosona issi attuma kushen adussa kalloy de'es pudenne dugera shaakkida daro worati doosona giddora qasseka goyettida biittay de'es ha baggara qasseka diccizama:

Daro ciyiza ciishshati woykko pudhdhoti doosona etta gaaththani issi maciya uttadus huphpheni karerhtha qacey dees gede baggara qasseka adussa keeththay ke

muuzey dees daro maatay dees matha koosseti aadhdh adhdhi eqqidosona gede bagga mithay dees puddera meliday dees gedera qasseka daro woray dees

goyettida biittay dees nam7u asati eqqidosona etappe guye baggara qasseka cil7o maatay dees sinthe baggara orde bokki dees qasseka zo7o ciisha ciiza mithay beettees

Heedzdzu macati dooso na kusheni zo'o ciishshay dees cilillo haythay beettees sinthen qasseka booththa afilay dees guye baggara booththa ciisha.

asati daroti dooso na issoy ba kushe sa7a yeddidinne melida bonco masatizayssa pooqees guye baggara qasseka keeththay dees melida mithati dooso na cil7o mithaybeete

Muuzey beettees daro matha kooththeti doosona maatay dees adussa mithay dees melida mithay dees haahon qasseka daro woray beettes.

Nam'u asati dooso na heyta gaaththan qasseka ciyiza ciishaytis guye baggara daro mithati woykko gede baggara qasseka marcoti eqqi doosona ha baggara qasseka cil'oa.

Keeththaybeettes mithaydees ogeydees asay doosona meheydees aadhdhe aadhdhi qasseka haahon woray beettees.

maatay dees ha baggara qasseka zin7ida mithati nam7ati beettosona gedira qas qorqoro keshshay dees gaaththan doorettida mithay dees bollara keeththe beettees

Issi zoo ciisha wukida naydees ogeydees keeththe dalgabeetes garsan qasseka putoydees puuttoy ciisha ciishe beettes.

Ba yafarara goyyeti uttida biitay dessi puuddera qasseka haarmetidi uttida gisttey dessi gedera qasse xeelishin gallali'o gaakishe woykko tiiya giidida giisttey dessi.

Issi tekino logi ehida mishen hatheye santhe bolla pistetishe dese gede bagara qasekka mithati doson garsera qaseka mithi dese

Muuza yechey beetes garse bagan goyetida biitay yees ha baggan maatay des gede qa xeelishin zumay des zumappe hassi xeelishini salo bolla sharay woyko guuley mayidi ichidogey beetes.

issi daro asay badala gaaththan ha simmidi eqqida eetappe guyera mithay dees salo bolla booththa shaaray may7di ziqqa baggara uttides guye baggara qasseka daro maatati beettosona seesa mala

giddoray fiza adussa ogaydees pude baggaranne duge baggara qasseka zo7o ciisha ciyiza puuteti doosona bollan qasseka adussa keeththay keexettidindees marco mithan

Si goyettidi uttida ootay dees gede baggara kaame eqqides kaameza gaththan qasseka teknoloji hehida miishi maata aaththishedes guye baggara shonkoray beettees

Issi attomay ha simmidi eqqidi dees iza kushen adussa melida mithay dees guye baggara issoy uttides haakkidi qasseka goyettida biittaynne shuchchay beettes huderanne dugera daro mithati doosona.

salo bollan shaaray dees garsera qasseka daro mithati doosona ha baggara qasseka koronte mithay eqqides sinthe baggara woggakaamey dees go7ettida dalga biittay beette

Goyettida biittay des issi attumay tukke puute ba kushera tokkishe dees guyera qasseka daro asat eqqida kokki xeellishin qasseka daro uutha yeecheti beettosona woykko uutha boncoti beettoos.

kartoonenn aadhdhide eqqida daro ciisha qommoti doosona galal7oy dees booththay dees bullay dees qasseka haasti xeelli shin garsera daro darokka zo7o ciishshati do

haaththay issiso shiiqidi eeli deese gaxan qasseka mithay dees maata cill7oy dees qasseka salo bollan shaaray karexidi uttidese ha baggara keeththa yaadhdhi aadhdhibetes

Nam7u asati eqqidosonna issi adda kushen adussa melida mithay dees qasseka gede baggara giddon ogey dees puderanne dugera nam7un shaakettida mithati doos.

daro asata sinthen ciishshay woykko aabebay dees goye baggara qasseka maburateypoo ishe woykko xompishe dees ha baggara cil7o oosanthe hayfeti do7osona garsan qasseka daro michhati doosona

Daro asati gete simmidi doosona etappe sinthe baggane ciishshati dees galal'o ciishshay dees zo'o ciishshay dees qasseka bera tamithay eqqidi gede baggarabetees dera bowotha keeththaye.

Issi misileydees misila bollan zo7o qalamedees gala lo7o qalamedees dalgidi dolida badadati beettosona gide baggara daro mithati doos

Issi addey eqqidi ha xelles guyera bagara daro oyketida mithati dosona qaseka koronte mithay eqides qaseka pudera qaseka kethay betes sinthara shuchiy betes

Elo hathay dees gaxan daro shuchay dees kethay betes ha bagan qaseka daro mithatido'sona korote mithayi betes gede bagara salo bolla botha sharay de'es

Asati hasimi xellosona etappe guyebagara qasi gorche shuchay Des pude bagara qaseka bitta goyiza kamelay eqides qasaka keshatida kashay Des. Puden qasekka zumay Des.

Shuchcjaninne simminton qashshetida keelay dees, goyetida biittay dees, qasseka gede xeellishin marccoy eqqi dees, kaamelay woykko kaamey beettes, daro miththati beettosona.

ogey nam7u sora efiyay dees kamelay dees haaththay dees mithay dees maatay dees aadhdhi aadhdhi diza shuchchati dooso na

Haathay gogezay bettes maatay gaxan dees shuchchay dees muuzey ha baggara qasseka dees asati aadhdhi adhi eqqida melida maatay beettees adussa mithay dees

Ero haathaybettes miye baggara qasseka aadhdhe aadhdhi diza shuchchati dooso na mithati dooso na qasseka haassi xeelishin salo bolla shaaray zin7ides ha baggara zuma.

Adussa ogey dees simmintora qashettida shuchchay beettees pune baggara qasse goyettida beettay dees geetera qasseka issibe shiiqiti oyketida daro mithati doosona ha baggara durumay de.

eelo haaththay dees miye miyen daro mithati doosona haasti xeelishin qasseka koronte shuboy eqqides salo bolla booththa shaaray wolqamay micetidees ha baggara melida mithati doo

Daro asati dooso naa etappe guye baggara qasseka issi hinxan keexettida woykko shuchchan keexettida keeththay adussay bettees zuma bolla puden daro mithati dooso naa miyen goyettida.

go7ettiza biittay dees ha baggara qasseka mithay qoorishe dees giddone aadhdhi aadhdhi ellida haaththey dees gede xeelishin salo bolla shaaray ichidees shuchchaninne simminton qashettiza adussa pude simmida

eelo zo7o haaththay dees qasseka xillo haaththay dees faafaayay gakkizay dees gede baggara xeelisin daro faafati qasseka miyeen eqqida pudera daro mithay dees

issigi woqama woykko gita keeththa gaaththan issi attumanay dees izaappe guye baggara shuchchay doorettidees sinthe baggara issi mithay dees qasse kapude eqqida daro mithati doos

Haaththay bollara pistetishe dees gede baggara asati haxeellosona sinthen qasseka melida mitha boncoy dees zin'ida eeta garsi mithay dees eetappe guye bagga qas aduse boncoybee.

Issi adise gidida ogey Des, ogappe gede bagara daro worati betosona, ha bagara daro worati betosona, zurara qaseka toketida katha ayfey beetes,hasi xelishn qaseka salo bolla bootha sharay mayidi Des.

Zokkoy deese. Zokko garssen haathey goggishe dees.gede bagara qasseka ogey dees. Daro miththati eqqi eqqi beetoosona. Pude baggara goyetida biitay des. Gede haassi xeellishinqasseka zumay beetees.

Daro kaameti woykko kamelati goyettida biittara gede boosona pude baggara qasseka zo'o biittay dees he baggara qasseka pinthan woggama woykko wolqama woykko gita shuchchay dees pude baggara qasseka maataybeette.

adussa ogay dees pude baggara duge baggara qasseka daro mithatibeedosona bem zuuren zuuren toketida daro maatati doosona haasti xeelleshin qasseka guuley zuma bolla ichidi dees woykko sin7i di dees

Issi dalga gidida goyetida biitay deessi. Gede baggara qasseka shuchchanenne simminton keeletida keelay dees. Haasi xeellishini issi soon shiiqidi diza haathey dees. Ha baggara qasse melida maatati doosona.

Issi arisse attumay dees, miizey duunan maata naaqqees, kushe ganna bolla woththides, adussa miththati doosona gede baggara qasseka keeththay shuchchaninne simminton qashetridau dees.

Paray dees sintje simidi shuci beetes guye bagara qaseka keletida shuchi dees laletiza keethi dees cimiza keethi dees goyetida bittay dees.

Kartoneydees qasika gathan daro unqulaley dees sahiney dees garsan kuto qrfey dees daro shuchay doretidi issippe gaketidi dees.

daro asati doosona eeta sinthen qasseka dharshoti dooso na guye baggara keeththay dees tophiya bandiray dees sintha maatay dees haahon qas koronte mithay eqqibeete

Keelettida keelay dees. Nam7u cil7o mithati doosona. Keeththay dees. Garsan dorsati doosona. Booththay de7ees. karethay dees. Zo7oy dees bullay des.

Daro melida maatati do'osona maata gaaththan miizati beettosona karethay dees zo'oy dees daamay dees booththay dees gedera qasseka adussa keeththay tee

daro miizati doosona issi adey dees kushen mashshay dees nam7u kalloy dees mithaydeetees dalga ogey dees kudera qasseka shucha guuthati dooso

Deyshati dooso na guye baggara nam7u asati dooso na mithatikka beettooso na sinthe baggara aadhdhe aadhdhi diza shuchchati dooso na qasseka ahon xeellishin maata

Issi keesha gaaththani daro dorsati dooso naa dorsatas laaqati dooso naa karetha dorse laaqia dawus qasseka ha baggara booththa laaqiya bettawus dugera qasse zo'iya dawus.

Daro miizati beettosona. sinththe baggara qasseka issi miiziya issino laacashe dawus. shuchcha aadhdhi aadhdhi dees. ha baggara goyettida biittay dees. gede baggara adussa miiththay dees.

Dalga maatay dees maata gaassan daro mizati dooso na karethi dees booththi dees zo'oy dees gede baggara qas keeththey qorqoroy beettees pudera qasseka mithayde.

Daro miizati dooso na gede baggara qasseka maataybettees guyera issi asidees pude baggan qasseka keeththaydees mithaydees cuwaydees.

nam7u boorati dooso na etappe ha baggara sa7an micettida shuchcha liiqoy dees gede baggara qasseka adussa mithadi dooso na cil7o maatati beettosona

Issi dalga keeththa gaathan attumayinne macca kuttoti de7osona pude baggara qasse miththay dees ha baggara melida maatay beettees, dugera shuchchan keexettida keeththay beettees.

Cilii'o matta gaththani daro deeshsheti dosoona attumma deeshsheti doosona macca deeshsheti doosona qasseka gede xeellishin issi issi miththati eqqi doosona ha baggara qassekka cilii'o miiththati zin'idi beettosona

issi dalga sohoni miizati hokkidinne haaththe uyishe doosonaa etappe giddon qas asati doosonaa gedera qasseka qorqoroy beetes sinthera eqqida mithati doosona

Heedzdzu miizati doosona etappe guye bagga qasseka cimmida woykko gal'ida maata keeththey dees pude baggara qasseka tokkey dees garse baggara qas issi addey uttidees gede baggara daro maatay betti he dees

issi aarissa addey ba ache sinthe xeelidi miicishe dees iza kusheni miiza mariya dawus qasse sinthe baggara daro miizati doosona guyera issi miiziya beettawus

nam'u maata keeththeti dooso naa etappe sinthe baggara miizati dooso naa pude baggara qasseka nam7u adussa mithati doosonaa garsen qasseka melida keshay beettes ha baggara ashrawa biitta issi bolla shiiqidi dees

daro miizati eqqidi ha xeellosona eta baggan guyen qasseka daro shuchchay beettees haasi xeellishin koronte shubo eqqides pute baggan zumay dees eta sinthen qassea cil7o maatay beettees

adussa ogara miizati sinthe amettishe doosona pude baggan qasseka daro woray beettees guye baggara koronte shuboy dees ha baggara qasseka xeellishin eta garsen kuway beettees

issi oge dalgay deese dugera booththan pudera booththanti yettidesee qasseka oyddu hareti maata caanidi doosona eetappe guye bagga xeellishin issi maciya gede simmada hamettawuse pude baggara qasse daro mithati doosona

Asathi hokkidosona goyeththida biiththan; gede baggara keeththey beeththees; dugen qassika aadhdhi aadhdhi diza miththathi doosona; pudeera qassika daro worathi issi oykeththi doosona.

Dalga giste des ichachu asati dosona eta hashen bola qase akafay des isas dena gede qase xelishini giste qorxiday betes.

Adhi adhidi diya tuke puteti de, osona garsan goyetida bithayi dees geden xelishe qoriza muze hayithayi dees adusa mithati adhi adhidi betosona geden qasika salo bolla sharayi

Issi atummay des kushiyani akafa mita oyikides uthay sintan des guyera maatay des adhi adhi doretida bitay des pudera asay des miti melizara zin'a dus.

Issi aayiya dawus;izi kushiyan banggay des;ha baggan qa geeshoy des;gedera adussa miththay beeththes;salo bolla shaaray des;banggay melidinne oyqeththidi dizay beeththes.

issi addey dees katha kushera salo puranthees gede baggara qasseka keexettiza keeththay dees guye baggara adusse mithati dooso na puden qaseelishin booththa shaaray salo aa

Ba maaran maaran woykko yafaran yafaran toketida karetha fistalen diza tukke puteti dooso naa aadhdhe aadhdhey ta gaaththan eqqida mithati dooso naa gede baggara qasseka asati beetto.

Teeridi zin'ida mangoti doosona mango bolla qasseka cil'o haysseti dooso naa qawu'uleti boykko buro gakkizayssati dooso naa qasseka melida qixaleti boykko boncoti dooso

Issi keeththa gaaththan daro marchida donoy dees mithay dooretti dees qasseka le7onne orde donoy dees gete baggara xompey xompetishe beettee.

cil7o mithati dooso na go7ettida biittay dees shuchchay aadhdhi aadhdhi dees qasse woyshay beettees ha baggara zin7ida aadhdhidaaadhdhi diza phooketi dooso na mithay dees

kushe beettees kusha gaathan bangay dees garsera qasseka daro melida bengay beettees cil7o maatay dees qorxa maatay dees qasseka bangay garsan

Laalettida bangaayoy dees izagatha meezati doosona guye baggara asay doosona haasti xeelli shin bookketida ollay dees qasseka melida maatabettees.

dooretti qanxeti diyaza muuze cil7oy dees guye baggara qasseka haythey muuzas beetteess qorxida woykko qoorida qonashey dees zumay hahoan xeellin beettes guuley salo

goyettida dalga biittay dees issi attomay ba kushen jarke oykkidinne puute haaththe ushshishe dees pude baggara gakkiza maata cill7oy dees gede baggara qasseka daro mithatii

Issi adezi pute woyiko tupe hathe ushishe de,ees iza tohon ca,amayi dees boketida bithayi betees guye bagara qasika daro mathati dosona isoyi qasika hokides izappe qasika qorqoro kethayi geden betees

Issi Mac, asiya utadanne ba kushen akafa oyikadaus izi sinthan uthi dee,es huphe qa,cadus izi guyera ca,ama atida asi betees gede bagara qasika daro mathati de, osona hasi xelishin kehi mitati de, osona

Tuukke puuttey kareththa pestallen gaakiddi dees qasekka bollara keththi kexxetidii dees geedera ciimmida woykko caallida namu keeththatti dosonna haassi qasekka xellishin daro miiththatti bettosonna

Issi pestale gaathane gistey ba maara maarani hestala kumidi uttides issoti adussa he baggara qasseka ziqqidi woyikko qaammidi dizaybeette

Issi miizaane woykko kilo bolla kessidinne addey katha geesishe woykko maazanishe dees ha baggara qasseka daro asati diccida maata gaassan eqqi..

issi karetha daama aaway ba kusheni badaza shi shoykkides bollara pooqetidaybeettese gede qasse ceellishinn haythe cil7oy dees haythe cil7afe gede xeellishin qasseka salo bolla shaaraybeettes

Issi maata keeththay dees ha baggara qasseka cil7o maatati dooso naa gide simisi xeelishin heeththu ala uuthati dooso naa duge baggara qasseka cil7o barzabebette.

nam7u asati he baggan eqqi doosona etappe ha baggara qasseka cil7o mithati doosona ha baggara xeellishin biitta goyeettiday dees iza bolla maxaaxe boykko sake giza katha qommoy beettes

issi addey deesee salome dho qoobe woththidinne pootha shurabey may7idesee be kushera akafa oykkidi biittan woththidese gede guye baggara qasseka biitta ooththizayssati doosora duge baggara qasseka baadhdho giza kathay dees

Asati dosonna. Issi kaniya bollara daws. Goynay des. Gede bagara qasakka comida misiley des. Garssan qasakka cama des.

Daro deeshshathi doosona; nam7u asathi doosona; gede baggara melida miththey dees; qassikka gaaththani daro miizzeti doosona; aadhdhi aadhdhi diza cil7o adussa miththay dees.

Daro asathi de7ees; issi addee deeshshiyo oykki des; guyera kaamelay des; eethape ha baggara qassika uththida shuchchay des; melida maathay beeththees; adussa miththey dees.

Hareti dosona asati dosona issay hokidi harey qantha xeles gede bagara qaseka kethay des ha bagara qase biratay eqidi betes

Heedzdzu hareti de'osona issi hare zokon qase caniza cana miishshay des guyera shuchay des aathi xelishe qaseka adhi adhi eqida mithay des.

Nam'u asati dosona eta sinthan hariya dawusu shuchay Le'oy Le'oy betese pudera dugera adhi adhi maatay betese gedera ta xelishin comida kethey des adusa mithati dosona

Jarke dees he jarketi qasseka issiniya addussa issiniya qaanthi guyera qasseka nam'u bilqaaxe malasatizayssa dos

Booththa faray bixaleththi dees; tophphiya banddiray iza bolla dees; qas issi na7ay haa xeellees; pudera daro asathi doosona; keeththay beeththes; miththathi oykeththi beettoosona.

Daro deyshati beettooso naa deyshata gaaththan qasse asati gede baggara dooso naa melida mithati aadhdhi aadhdhi beettooso naa shuchchatikka dooso naa cil'o mithati dooso naa gede baggara qazuma.

daro asati dooso na issi addey miizey gannan marpec addishe dees qashettida mithi dees garsera goyettida biittay dees he baggara qa maataydi

Issi attumay eqqides behaythen massara woththidees farey bolla nam'o kusha woththidi marmarees gede baggara qasseka booththa paray dees karetha paray dees i oykkida pareyazoo.

daro asati doosona harey dees maatay dees gedera qasseka daro mithay dees aadhdhi adhdhi maata gaathan shuchchay dees salo bolla shaaray dees

issi addey dees melida maatay bettes guutha shuchati doosona daro gimaleti doosona geede baggara booththa guuley salo bolla dees ha baggara cil7o mithay dees

Issi aawuzi xeellees harey iza kushen dees pude simmida issi addey dees sinthen qasseka may'o sikkiza may'o eqay dees qasseka guye baggara keeththay beettees

daro asati uttidosona sinthen xarphezay woykko oydey dees womboray dees warqatey kushshen dees guye baggara qasseka keeththay dees mastoote beette

issi attuma eqqides gaaththan booray purca purcoy dees gede baggara qasseka daro mithati doosona bollani keeththay bettes biirata kishan qashettidae

Daro hareti betosona enta gatan issi adey arsi eqides guye bagara qanxetidi pude nam'u haytera diza utay betes qaseka miye bagara botha qalamen tiyetida kethay betes.

nam7u asati eqqida eeta gaaththan qasseka issi paray dees hanko asati qas ziqqan gede baggan uttida asatappe guye baggara shuchchaninne simminton keexettida keeththey beeta

lssi deisha dawus hebagaranne habaggara asati oykkidosona guyera kaame laybeettes issi adda kushen haaththay dees habaggara qasseka gita woykko wolqama shuchiya dawus guye baggara daro mithatibeeto.

issi karetha paray eqqidese karetha parappe ha baggan qasseka issi asa kushey deesee qasseka asa kusha bollan guthara karetha may7oy beetteesee garsa baggan qasseka botha maatay dees

nam7u asati doosonaa issi adda kushen melida mithay dees issi addey qasseka baqulo na7ey sinthen eqqides guye baggara qasseka farati dooso naa ha akki beettiza issi paraykka deese

Gennesseti doosona, cililo maatay dees , daro shuchchay dees aadhi aadhi meliza maatay dees issi zin7ida genesiya dawus.

Goyetita adusa bittay dees karethay he karethan eqida godarisya dawus na'mu ayipe de'es na'mu hayithay de'es goyinay dees oyidu tohoy dees karetha woray de'es

Haththe elloy de'es iza sinthan goporthay de'es ichchachu biradhey izas de'es.shuchchi wolqamay de'es pudera qasekka karexidi uttides.dugera borche de'es.

Gaamoy des, inxarsa kesides, ayfera ha xeeles, garsea bagan qase woga shuchay adhi adhi le'oy des, melida matay betes, kuway des

Shuchchay wolqamay deesi, he wolqama shuchcha bolla geleshshoy eqqi be qoodhdhe simis xeelles, goyna essides, zo'o iththikey dees, gannan qasseka booththa iththikey dees.

Daro doa'thi wora gathan bethossona melida maththayi dess gedera qassekka cillo' mithathi dossona pude baggara qasse dashethi dossona ha baggara kuyi dess gede bagar sallon sharayi dees.

Nam7u wora do7ati doosona. Sinththera genese dees. Adhi adhdhi diza miththati doosona ; he do7atikka danggarssi gede bagara qassi daro cil7o miththatinne adussa miththati doosona.

nam7u gammoti dooso na issine ha zin7a dawoy koycha dadawus issoy eqqidi dees gidey baggara qasseka daro michati dooso na meliza maatay bettes cil7oy dees

Oyddu geneseti dooso na haaththay dees ha baggara aduse maatati dooso na qasseka gede baggara daro shuchchati dooso naa pudera dicciza guutha guutha mithati dooso.

uworakka nay dees issinahyqqadus issina zin7adus woykuchadus gede baggara qasseka cil7o mithati bettosona shuchchay bettes dukera maatay dees pude sintha baggara qasseka zumay

Dalga woyko diccida maata giddon haylashoy ba duuna doyidi deese. Ha baggara daro miththatinne shuchchati doosona. Gede bagara issi kafiya eqqadusse. Gede baqqara qasse eqqa xeellishin dhuma woray beetees.

Issi geleshiya dawusu Izi kushen qasekka iza miza kathi desese guye bagara qase issi wora haythey woyko mitha haythey betese sintha bagara adusa mithati dawusu ayfe ha dimisa xelawus

nam7u wora kanati ha xeellosonna eeta bolla away ayfey awishe dees guye baggara qasse melida maatati doosonna sinthe baggara aadhdhi aadhdhi diza shuchchati doosonna pude baggara qasseka mitha meliday beettees

Issi wora kaniya be duuna sinththe simisada doyadus. Nami'u haytheti doosona, karetha goynay dees, ha baggara qasseka puutto doorethay dees gede baggara qasseka awa arshe beet.

Issi maahiya hokkada xeellawus qisi sinthen qasseka daro maatati doosona guye baggara qasseka galal'o maatati doosonaki bollay cololo

Issi wora do'ay wora gaaththan dees sinthe maatay dees guyera qasse cil'i uttida daro mithati doosona sinthe baggara qasseka issi gita mith eqqadu

Daro worakanati dooso na haythey karetha ayfey bettes sinthe baggan qasseka shuchchi wolqama eqqides guye baggara qasseka eta galbay karetha goynay booththa

issi haaththepfe pinthane haaththa haylashoy be duuna doyidi dees izappe gede baggara qasseka irsi cil'o maatati beettosona garse baggan qasseka shuchcha lee'oti doosona

issi maahiya ha simmada xeellawuse ayfey dees haythey dees iipe gede baggara qasseka booththa awa ayfey beettes garse baggara qasseka cil7o maatati doosona

Nam'u gammoti issi saara baaxettishe doosonna qasseka sinthera maatay beettes guyera daro maatati dooso naa maata gaththan qasseka issi aadhi adhi diza mithati beettosonna.

nam7u godarseti ha xeellosona issiniya zin7ada woykko ichada dawus gede baggan issiniya eqqada dawus guye baggan qasseka cil7o maataybeettees sinte baggara adussa shuchchay dees

Ha denbazan nam'u maheti dossona etappe issiniya zin'da daws issiniya ducca dhoqu othada gede xelaws etappe sinthe bagara gita shuchay dees sinthabagara matay dicishe bettes.

Issi aacca gidida maata gaththan gegey dawuse duunna sinththe yedaduse be tohora sa'a yedhdhadus izi bollan qasekka miththa bonccoy sinththe baggara beettes gedde baggara qasekka daro shuuchchati maatazan de'ossonna.